Dugãme xɔ gã aɖea ya le teƒe ya. Xɔ ɖeka ga le eƒe axadzi le afia, ekɔkɔ ŋutɔ. Ŋu blutɔ ɖe le eƒe axadzi. Ŋu dzɛ̃ aɖe hã le teƒe ma eye yibɔtɔ aɖe hã li. Ati vovovowo le teƒe ma.

Teƒe aɖee nye eya, xɔtulawo le, wo sɔgbɔ, wole…wolé dɔwɔnuwo ɖe asi, ɖewo le awu amadede aŋutiɖiɖi me, woɖɔ kuku ɖewo bɔbɔ ɖewo le tsitre nu.

Ame gbogbo aɖewoe ya le teƒe ya, wole ati gã aɖe te, nyɔnu aɖe tɔ ɖe teƒe le asi klɔm, ame ɖeka le eƒe megbe eye wòɖɔ nu ɖe mo, eye hã ɖɔ nu ɖe mo, ame ɖeka kpa vi, ŋutsuvi aɖe hã tɔ megbe.

Sika ku ƒe gã aɖe nye ya, ame vovovowo le teƒe ya, ŋutsuwo kple nyɔnuwo kata wole eme, ɖewo do ah awu amadede bluɔ, ɖewo le aŋuti ɖiɖi me, ɖewo bɔbɔ, ɖewo le agbawo ɖe asi, ɖewo le tsitre nu.

Asimee nye ya. Kpovitɔ aɖe tɔ ɖe nudzrala aɖe gbɔ. Akpala le agbame. Nudzralala kɔ eƒe abɔ ɖe megbe le awu dzẽ me. Kpovitɔla do asiwu dzẽ, tɔ ɖe egbɔ.

Ɖetugbui gbogbo aɖewoe nye ya le teƒe ya. Wole wɔe ɖum. Wodo sikage ɖe kɔ. Ŋutsu aɖewo hã wole woƒe megbe. Wodo abɔgewo. Alɔnugewo eye wole wɔe ɖum.

Teƒe aɖee nye yaa. Wosi avɔgbadɔ ɖe teƒe ya. Wosia avɔwo ɖe kawo dzi teƒe ma. Nugo vovovowo le: blɔtɔwo le, gbemumutɔ le. Etoa ɖe dzi hã le teƒe ma. Wo katã, wonya kpɔ.

Xɔa aɖe mee nye ya. Ɖekakpui aɖe kple ɖetugbuivi aɖe wole mɔɖaŋudɔ wɔm. Ɖekakpuila le awu dzɛ me, ɖetugbuivila le awu bluɔ me eye wole as idem mɔɖaŋu dɔa le me.

Atike ŋeŋe aɖewoe nye ya le teƒe ya. Amadede vovovowo le wome. Blɔɔtɔ le eme. Dzẽtɔ le eme. Aŋutiɖiɖitɔ le eme. Gbemumutɔ le eme. Wo katã wole teƒe ya.

teƒeaɖeɛ nye ya ɖekakpiwo sɔgbɔ amegeɖewo le nuƒomɔ ɖe asi le gbeƒaɖem ɖewo tɔ ɖe gbɔ le ekpɔm ɖewo ɖɔ kuku amadede gbemumu tɔ

Enudzraƒe aɖee ya, ŋutsu gbogbo aɖewo le teƒe ya, ɖeka tɔ ɖe le nɔvia kpɔm, ame yi ke nua dzra maa, ebɔbɔ eye wòle tsitre tɔ la kpɔm, ame aɖe hã tɔ ɖe eƒe emegbe le eŋu aɖe ŋu.

Asimee nye ya. Ɖetugbi aɖe nɔ nudzadzra gbɔ. Aŋuti le teƒe ma. Tomatosi ele teƒe ma. Pɛya, akɔɖu, ena nyi wole pɛya ɖe asi.

Teƒe gbadza aɖee nye ya. Atiglinyi gãgãwo le teƒe ma. Ati vovovowo hã le. Ame gbogbo aɖewo hã tɔ ɖe teƒe ma le foto ɖemwo. Eŋu aɖe hã tɔ ɖe woƒe axadzi. Ama ɖe hã tɔ ɖe ŋua gbɔ.